Amewo le kuteƒe, amewo tsi atsitre, ameo nɔ anyi, amewo dze klo. Aɖaka le wo gbɔ, amewo le avi fam, amewo wo le aɖukli ɖum.

Ɖevi woame adre nɔ anyi ɖe ketrifɔ dzi gake ame ɖeka le anyigba. Nanewo le wo gbɔ eye wole eŋiŋlim wo nɔewo le wo gbɔ. Wo katrã wodo afɔkpa.

…amewo tsatsitre le gama, eŋuwo hã le gama eye amewo lé enuwo le asi. Eŋu ye le gama hã le grin eye mekpɔ exɔ hã.